Kutha ombinga moma thigathano ngoka haga unganekwa ko bank windhoek etwi imonene ompito ombwanawa yo kwii sindanena oshimaliwa kuumuma oodola dha Namibia omayovi geli gaali ngoka haga tuminwa kongidhi yoye yopeke.

Aahingi yuuthanguthangu otaya vulu okwiimonena oshimaliwa kombaanga yaNedbank nelalakano lyokukalanda uuthanguthangu wawo nenge okuwu pangelitha nenge okulanda iinima mbyoka yoko okathanguthangu ngaashi omagulu , omitumba nosho tuu.

Ilandela owili yoye yokoshikesho ndjoka yali yina oodola omayovi omulongo nomathele gaali, ihe ngashingeyi oyina omayovi omugoyi nomathele geli ga heyali tondoka ano manga ondando ya teyelwa kongolo.

Molwa uutalala mboka tawu ya omuntu ilandela ekopi lyoye ndyoka hali fulukitha omeya lyokolusheno koositola yedhina Nictus. Oya teela oondando dhowo kongolo hoka ekopi lyawo kwali lyina omathele gaheyali nomilongo noogoyi ashike paife olyina owala omathele gahamano.

Momalandithilo ngoka geli ko Etitano kositola yedhina SuperShop oko kuna iilandithomwa lela kombiliha unene ngaashi omambako gokomakutsi, oongodhi dhopeke niikwawo oyindji ya gwedhwa po. Ya mona ano Etitano olyo tuu ndyoka.

Owu na edhiladhila lyokutota ongeshefa? Ashike omolwa ompumbwe yoshimaliwa ngoye owu wete ito vulu okushi pondola? Nena oto vulu oku mona ekwatho kombaanga yotango yopashigwana. Ya dhengela ye ku tulile mo omadhiladhilo kutya oto shi ende ngiini.

Aantu ngaashingeyi ihaya kuutumbike we aayenda yawo mbono ye ya kiigongi kiipundi iikukutu. Ihe ohaye ya pe uupundi mboka uupu wa tulwa iilapi iiwanawa mbyoka tayi thuwitha olutu lwomuntu na ita loloka mbala okukalela oshigongi osho tuu shoka.

Aantu ngaashingeyi momagumbo kamuna we oohungi aanyasha oyeli koondingosho yo naakuluntu oyeli koondingosho, momagumbo omuna owala oohembundangele ashike mongaashingeyi omweya woo ohungi ompe tayi adhika mOngwediva moka omuntu to vulu okuya, etwii pulakenene shoka tashi popiwa mohungi omo tuu moka.

Ilandela iipundi yoye mbyoka ya longwa ya tulwa omalapi niiyata iiwanawa yolufufu to hogolola olwaala lwoye ndoka ngoye wu hole.

Aantu oya lundulula okulila pevi nokulila wo puutaafula mboka woshinanena. Oku na iitaafula mbyoka ya longwa yi na iipundi ya gwanena aanegumbo lyoye. Imonene shimwe e to hulitha po okulila pomavi.

Aantu oyendji konima yefudho, oto adha omuntu ta lili molwa oshimaliwa. Ashike shika oshiikwatelela owala kungoye kutya oshimaliwa shoye oweshi longitha ngiini noweshi kwata ngiini. Ano nena, iilongekidhila aluhe efudho lyoye nokukwata nawa oshimaliwa opo wu haakanithe oshimaliwa miinima mbyoka inoodhiladhila okuninga.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina etumwalaka ewanawa kaakulupe ayehe mboka haya pungula mombaanga oyo tuu ndjoka yotango yopashigwana.

Ombaanga yoNedbank otayi halele aantu ayehe mboka haya kutha ombinga nohaya landula omayakulo gawo, efudho lya gamenwa, efudho lyina ombili. Noku taagulukila wo momvula ompe nomukumo.

Omuntu ino kala wuna egumbo lya yela lyafa ombuga. Aluhe kala wuna egumbo lina omathano taga hokitha. Oto vulu nduno oku gi imonena mo maalaka ngoka haga landitha iilongomwa yoku opaleka omagumbo, ngaashi oowili dho kekuma no mathano woo ngoka ogendji go maludhi omawanawa.

Ngele omuntu ena shoka taningi ashike okwahala okushiningi meyimweneneno ano oho landa okapundi koye koku kala keli pooha dhombete ,mpoka omuntu ho vulu oku kuutumba eto ningi nduno shoka wahala okuninga mondunda yoye

Uuyuni owa tembuka po ponkalo ndjoka yokutumba oondumba dhiimaliwa. Aantu ngashingeyi ohaya landa owala nuukalata wawo wombaanga opo ku keeleliwe uulunga wiimaliwa.

Aanasikola yokiiputudhilo yopombanda ngashingeyi ya kondwa omagulu. Ihaayi we iinano iile koombaanga kokulekule okukatulako oshimaliwa shawo shoku futa osikola. Ihe oombaanga odheya nodha tulwa poosikola dhawo, opo owala haya tulileko oshimaliwa shosikola mehala olyo tuu ndoka lyosikola.

Ninga shanamutango okulongitha oohauto ndhoka oonene dho baki ndhoka hadhi gandjwa koombanga yo Netbank okuyambidhidha omalweendo gaamboka ya hala oku katalelapo oombuga nomahala woo ngoka geli kokule. Toshiningi nena manga yatulako oondando dhawo yedhi teyela kongolo.

Aafandethi yiikutu oya ninga oyendji nongashingeyi oyendji yo muyo kaye na naana omalukalwa gothaathaa mpoka taa kala, ihe ohaa thindi owala iilandithomwa yawo mumwe yeyi tula muundunda uushona, no hayi ulike ya thinana nayi mumwe.

Mesiku lyoomeme ndi twa taalela isindanena kamwe komuukalata utatu, hoka ke na ongushu yoshimaliwa shoodola eyovi limwe lyaNamibia (N$ 1000) ko ku landa iipumbiwa yoye, toshi ningi okupitila mobaanga yoBank Windhoek.

Ongweye omunaskola nowuna ehalo lyokwiimonena oshimaliwa shoku futa oskola yoye? Nowa hala omukuli? Ano monathana noshitayi shombaanga yotango yopashigwana shoka tashi adhika poshiputudhilo shopombanda shaNamibia noshowo poshiputudhilo shuungomba movenduka.

Okulya olundji nenge okulya iikulya iikulya oyindji pethimbo limwe ita kuti omuntu ota li iitungithilutu mbyoka mbupiwa aluhe vongakanitha mo iitungithilutu ngaa shi iiyimati aluhe ngele toli onguta nenge toli uulalelo kala wuna po oka ta pula keli ponto.

Humitha ongeshefa yoye komeho nena, toshi ningi nombaanga yoNedbank. Omuntu ino pumbwa okufuta ko sha metetekelo, ashike tameka nena. Oto vulu okuya dhengela konomola yawo yopeke, wu ya pule kutya otashi ende ngiini.

Ombaanga yopashigwana oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi unganeke omaudhano ngaashi okatanga ko koompadhi, oka tanga komo kambamba noshowo omathigathano goku tondoka.

Omathigathano gomaalaka ogo taga indjipala esiku nesiku oshoka aantu oya ninga oyendji yo oya tunga omaalaka gayo geli mehala limwe alike ogendjigendji ga ndumbala. Shino otashi ningi aalandi ya kale aashona oshoka omaalaka otaga landitha iinima ya faathana go ogeli pamwe.

Mongashingeyi mesiku lyohole aantu iiha nyanyukwa unene koongala nenge komagano ngoka we mu tumina, ashike shampa owala we mu tumine oshimaliwa shoka hashi ya mokatumwalaka kokongodhi nena ongoye dhingi.

Kapuna shi tashi elekwa nondunda yomalapi omatokele nombete ombwaanawa konima yolweendo lwondjila onde, nena omuntu oho kotha ihe wafa okanona.

Ombaanga yoNedbank otayi halele aayambidhidhwa yao ayehe efudho li na enyanyu, efudho ewanawa nomatango omanene ga yambekwa, nokutameka omvula ompe nomukumo.

Omuntu ino kala nombelewa yoye moka muna aanilonga taya si uutalala, ano monena ombelewa yoye eshina ndyoka ha li ningi okothiwa ndjali ndjina iimaliwa yondola N$7000 nomongashi nyeyi olina N$6200.

Aluhe ombaanga yotango yopashigwana oyiilongekidha oku gandja. Mongaashingeyi otayi yambidhidha okatanga kokoonyala hoka taka ka dhanwa momilonga mbali nagantano gaMei, okuza poheyali sigo okwa toka lela pokapale kopEmbadu moShakati.

Mongashingeyi aantu oya ndulukapo iikwatelwa iipe, ngashi iiyaha mbyoka hayi kala poopomba dhokwiiyogela koonyala, ya longwa miipilangi, yo otayi tayima yili momalwaala omawanawa.

Kashishi aluhe oshipu ku kehe gumwe, opuna ngaa mboka ihaaya vulu oku kutumba a gundjilika olutu lwe, aluhe oto adha owala tadhanitha okapadhi nenge ti inyenganyenga ano ohashi ku kwathele opo omadhiladhilo nge ga vule okuya pehala Otovulu okwiilandela okapunda hoka take ku shiki okuya komeho nokonima.

Isindanena embo ndjoka lya shangwa ku Lauren's boel ngoye eto ilongo nkene wuna okutunga omaliko ngoka taga adhikapo nokomapipi ngoka tageya .

Mongashingeyi opena ehumokomeho lyokomeho tali monika moombanga nomomangeshefelo omanene. Aantu ihaya yalulawe iisimpo koomuma ihe ohaya oyena okashina hoka hakeya yalulile nohakeshi ningi oshipu nomuule wethimbo efupi.

Aakengeleli mboka taa longitha omakwatathano go pangodhi, oyo ota yiindjipala esiku nesiku ano i gamena ngweye wugamene woo yakweni kaantu yoludhi olwo tuu nduka. Ano ngele oweshishiwa andjaganeka woo nayakweni mboka yapumbwa uuyelele owo tuu mbuka.

Mongasingeyi aantu ihaya kala we momikweyo omileleka dhombanga opo ya tule iimaliwa kombanga dhawo, ihe mongashingeyi omuntu ota vulu oku shininga yemwene pokashina hoka ha ka nanwa iimaliwa, keli pondje kehe keli popepi naye.

Oshimaliwa oshamukwati kashishi shamu li, kokutya omuntu ota vulu oku kala ha mono iimaliwa ashike ngele keshi oku yi siikilila oye ita kala nayo ye gumwe ota vulu oku kala nayo nande oku kale ha mono iishono ndele okushi oku yi pungula nena oku kala ha kala niimaliwa.

Molwa omalandithilo nomaalaka dhaninga odhindji pomahala gamwe ageke . Ne na womaalaka odhindji otadhi monika owala dhina aalandi ogumwe nogumwe . Omalompalompa omolwaashi oomalaka odha ninga odhindji.

Kutha ethigathano ndoka tali unganekwa kombaanga yaVenduka eto isindanene okakalata koku nwetha omahooli pomanwetho kehe taka kotha oondola eyovi limwe

Oombaanga yoye kayina esiku yiku endeleleke ngele tashiya pomayalulo gombaanga yoye okutuma oshimaliwa nenge okulanda sha shontumba. Onkene kotokela aluhe omuntu ngoka teku endeleleke wuninge sha unene shinasha nombaanga yoye . Onkene ngele owa endelele yo ohaya sindana mokulila omuntu oshimaliwa shoye osho tuu shoka.

Oholike mbaanga yoye yoBank Windhoek otayi kuhalele efundho ewaanawa, efudho lyagamenwa, efudho enyanyudhi pamwe nofamili yoye.

Mongashiingeyi omuntu ino pumbwa oku yelutha oondumba dhiimaliwa oyindji komeho gaantu. Oshoka shono ota shi ku etele oombudhi.

Aluhe kaleka iikaha yoye ya yelà. Toyi kosho nomeya gayela taga tondoka, tolongitha wo othewa, eto yi simpula ko nàwa nawa.

Oto vulu okweetela aakwashigwana yomomudhingoloko gwoye omayakulo gamwe ga gwedhwa po gombaanga ngaashi gombaanga yotango yopashigwana, to shi ningi nuushina mboka uushona hawu vulu okweendiwa nawo. Ano ya dhengela nena kongodhi yawo yokopaala, wu pule uuyelele wa gwedhwa po.

Aawambo monale okwali ya simaneka aantu mboka yena iimuna nomapya omanene, ashike mongashingeyi aantu oya simaneka aantu mboka yena iimaliwa oyindji okuyelekanitha naamboka yena oongombe nenge yena omapya.

Oshimaliwa osha simana mokukalamwenyo kwetu kwesiku kehe, ashike omuntu ngele owi iyadha wu shina sha gwana, ino dhina nduno mboka yaaheshina ngoye inotya ino ya pumbwa we oshoka esiku lyomongula kushi kutya ota li shi lyili ngiini.

Kapuna omwiha dhingi tagu yelekwa naangoka mwakwatelwa iikwamboga niingumutulu ,nena nolwaala lwayo ohalu shendje talu fuula ngoka eyi kuutumbila notayi gandja woo omukumo gokulya.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi pandula Lovisa yaLukas sho iisindanena oondola eyovi limwe lyaNamibia koomuma sho a li a kutha ombinga momathigathano mesiku lyohole.

Aanduluki nahambuli yiipilangi mongashingeyi otaye ende ta humu komeho, oshoka oha longo iitafula niipundi ya kwatathana yo nohayi tulwa mumwe, shoka hashi yi ningi oshipu ngele to pungula oshipundi nenge oshitafula shoye. Ihashi mana po ehala oshoka oweshi tula mumwe.

Opo omuntu iindjipaleke oshimaliwa mondjato ye nena oku na oku shi tula mongeshefa nenge mu shimwe po shoka tashi mu etele iiyemo yi vulithe shoka ye a tula mo.

Aantu oyendji ohaya longo iipundi iiwaanawa. Iipundi mbika oya longwa owala mii pilangi, no ya kola nawa.

Opuna ompumbwe yomaudhano ngaashi ngoka gokatanga haka dhengelwa mokalambo, unene kiitopolwa yokonooli okuyelekanitha naambyoka yokuushimba, oshoka ngashingeyi aantu oyendji iinima mbika oha yeyi mono owala ko radio yomuzizimbe, ihe oku shimona nomeho ngeyi osha pumba.

Mongashingeyi oshidhigu okuhogolola kutya omuntu gwongandi nandi mu pe omagano goludhi luni oshoka olundji katushi shoka ye hole nenge ya pumbwa pompito oyo tuu ndjoka, ngaashi tu uka momatango omawanawa gomasiku gohole omuntu owuhole ho tumu owala oshimaliwa kongodhi ye nonena okatumwalaka hono koshimaliwa otake mu nyanyudha oshoka oye mwene ta tala kutya ote ka longitha ngiini.

Omuntu ita pumbwa okwenda noondumba dhiimaliwa peke koomuma oshoka ohashim'landulitha olundji koombudhi dhoka dhina elakano lyokumuyuga ihe aantu ohaya ende owala nokakalata kombaanga hoka omuntu tavulu okulanda nande kena oshimaliwa koomuma.

Owu ki omunasikola no wa pumbwa oshimaliwa sho ku ka ilonga? Nena owa pumbwa owala ombapila tayi kwashilipaleke kutya ngoye owa ishangitha moshiputudhilo osho tuu shoka. Ngoye kala wuna oomvula okuza pomulongo na hetatu sigo o pomilongo mbali na hamano, opo wu mone omukuli nguka. Ha gu zi kombaanga yo NedBank.

Aluhe ngele to yi pokashina kokunana iimaliwa kala wa kotokela aluhe ngoka e li konima yoye, ngoye ino popya nomuntu naanaa kehe ngoka ta zi hoka waa he mu shi. Otashi ningilwa molwa okukeelela oombudhi puushina opo tuu mpaka.

Aatondoki yiinano iifupi naambyoka ilile yadhimbulukiwa. Ishangitha nena kiimaliwa yothike poondola ethele limwe nomilongo ntano, eto kutha ombinga mokutondoka. Otakuka sindanwa iinima oyindji ngaashi oombandi nuuhema.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi halele aayambidhidhi yawo ayehe koombinga noombinga, efudho li na ombili, efudho lya gamenwa, lyo olyuudha enyanyu.

Owu li omulongithi gombaanga yoBank Windhoek? Mongashingeyi omwe etelwa omawunawa ogendji, oshoka omuntu oto vulu okutala omwaalu goshimaliwa shi li kombaanga yoye nenge omusholondondo gwa nkene wa longitha oshimaliwa shoye oshali shaMuhongi ito pulwa nando sha.

Omafudho ogo omathimbo omawanawa nokukutha ombinga momaudhano ngaashi, okatanga komo kambamba. Ngoka haga unganekwa kombaanga yotango yopashigwana, ano onga omuvali pitika uunona woye wu kuthe ombinga mo maudhano ogo tuu ngaaka wo wi ikaleke kokule niinima mbyoka hayi longwa moma pandaanda inaayi uka.

Isindanena oshimaliwa komuma shathika pondola eyovi lilwe lya Namibia kombanga yo Bank Widheok ngele owa toto oma pungulilo nombanga yawo.

Ombaanga yoye ya Venduka oya gwedhapo omawuwanawa gamwe omape geli gaali . 1.otovulu oku longitha oshipala shoye uuna to patulula epandja lyawo komalungula. 2. Otovulu woo oku lundulula nuupu

Omaalaka ngoka gena oolaka dhapakelwa nawa ohaga monika nawa, na unene aanimaliwa omo yehole oshoka ka yehole naana iinima mbyoka ya vundakana nenge yapakelwa ka yili melandulathano . Nena ngele owahala kunana aalandi , owuna okupakela iinima yoye , yo naikale yayela .

Mongashingeyi iilongo oyindji oyi na eliko tali koko nawa na ota li yi pombanda, yo otaya ende wo taya lundulula iilimbo nuukwatya wiimaliwa yawo mbyoka iikulu taya yi lundulula yi kale iipe yo iiwananwa.

Aapopi oyendji oto adha ta yati oshimaliwa oshina omutse gomuntu. Kokutya oshimaliwa ngele inoshi kwata nawa otashi vulu oku faalela omwenyo goye tashi endele mwaamboka ya hala oku kuyuga oshimaliwa. Otashi vulu ya kanithe omwenyo goye molwa ehalo lyoshimaliwa shoka wuna.

Ombaanga yo Bank Widhoek otayi pandula aakuthimbinga, naamboka haya sindana omagano gawo kehe esiku, koshitayi shawo.

Oshitayi shombaanga yoBank windhoek otashi halele aalanduli yoombaanga yawo ayehe, efudho lyagamenwa nefudho lyina ombili nenyanyu.

Inololoka okuyoga iiyaha nenge okumona iiyaha inayi yogwa ya ndumbala pelugo lyoye. Ilandela ano nena eshina lyokuyoga iiyaha, kombiliha elela, ndyono lyali lina iimaliwa omayovi geli gahetatu nomathele gatatu, ashike ngashingeyi oli na owala omayovi geli gaheyali nomathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Aanduluki yiipundi oyahuma komeho kashona, mongashingeyi oya ndulukapo iipundi mbyoka yatulwa iiyata yolufufu omuntu ngele oweshi opaleke nena ohashi kala owala tashiti teyi teyi sho oshiwanawa nokukala omutumba.

Ongoye omunangeshefa noho tambula oshimaliwa ethimbo kehe? Ano kotokela iimaliwa mbyoka yiifundja yaningwa owala kaantu yowala , ano kala wushi eyooloko pokati kiimaliwa sho shili nambyoka kandulukwa kaantu yoyene.

Ino shunitha ondjodhi yeithano lyoye monima, omolwa ompumbwe yoshimaliwa, oto vulu oku mona nokukutha omukuli kombaanga yetu ndjoka hayi ithanwa NED Bank, tayi gandjwa kaayilongi.

Osho oshipu noshina ombiliha kwaamboka haya hongo iipilangi, unene tuu ngele ye li komakuti hoka kuna omiti hadhi zi iipilangi ngaashi omingaalipi. Nena ngele omuntu ke li kiihwa ohashi kala oshidhigu oku shi pondola a kale omuhongi gwiipilangi.

Omapingakanitho noondando dhiimaliwa pokati koshilongo noshilongo ihaga kala owala ga thikama pondando yimwe ayike, ihe ohaga lunduluka. Ge na oshimaliwa kutya ngele omuntu ota landa kwiingapi nangele ota landitha ota ka landitha kiimaliwa yi li ingapi.

KOmbaanga Yotango Yopashigwana oto vulu oku isindanena yimwe yomoondando ndatu oonene ndhoka dha tulwa po. Yotango oto vulu oku imonena oshimaliwa shooN$ 3500 nesindano etiyali oto vulu wo oku isindanena ongodhi yopeke.

Aantu ngashingeyi oya landa iipundi yawo yomoondunda dhokuuhala mbyoka ya longwa miipa, kokutya oya kwashilipalekwa kutya oya kola notayi ku kalele uule wethimbo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyagandja oshimaliwa koomuma shathika pomayovi omathele gaheyali sha nuninwa oku yambulapo ekoko lyoohembundangele.

Mo nena omagulu goshihauto shoye oongaku oompe nena omapando agehe gane, tage ya oshita. Iihauto ngele oyina oongaku oompe nena ohayi kala yi na oonyolo oombwanawa nohadhi kwathele mokumbilika nuupu.

Ndhilandhila onakuyiwa nonkalamwenyo yuunona woye. Oto vulu wo okwiilongekidha nena toshiningi nombaanga yo NEDBANK. Yapula nena kutya oto shi ende ngiini opo wulongekidhe onkalamwenyo yuunona woye.

Kotokela aluhe oombudhi dhoka tadhi yugu aantu iimaliwa, nomukalo gwokupula omuntu oshimaliwa, okuzilila kongodhi yoye nenge uuna waya pombaanga yopopepi nangoye, nelalakano yekupule okamaliwa okashona, ngoye anuwa wi imonene oshimaliwa oshindji. Shika kashina uushili, na ombaanga yoye hoka hopungula iimaliwa yoye kayena esiku yekupule uuyelele mboka.

Kaleka olutu lwoye luna uundjolowele nokuninga omadhewo golutu tokutha ombinga momathigathano ngaashi go kutondoka nenge go kudhana okatanga ko koompadhi ngoka haga unganekwa ko ombaanga yoNedbank.

Konima yesiku ele niilonga ya li kamana, konima shampa lya ninginine lye eta oonyothi, nena omuntu oha vulu noha kala a hala okuvululukitha olutu ndoka lwa li talu longo, ashike ito vulu okushi ninga kombete ndjota tayi vulu oku ku tsa mombunda. Nena imonena ombete yoye ombwaanawa ndjoka tayi ku thuwitha.

Kutha ombinga momathigathano gobank Windhoek wiisindanene oshimaliwa koomuma sha thika pomayovi gaali nenge wiisindanene ondando ndjoka to vulu okulanda nayo mositola yili popepi nangoye.

Oshimaliwa oshamukwati, kashishi shamuli. Kokutya, nande owukale holongo iimaliwa oyindji ashike kushi okwiipungula nenge okwiisikilila, ongwee itokala niimaliwa, ashike otayi halakanapo owala oshoka kushi okuyi pungula.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aalongithi ayehe mboka haya longitha ombaanga yotango yopashigwana kutya yo ihaya pula nokudhengela aantu ye ya pule uuyelele wu na sha nombaanga dhawo nenge wopaumwene. Aluhe ohaye yi ithana omuntu kombaanga ngele ye na shoka ya limbililwa kusho.

Aantu yongashingeyi oye hole wala okulanda moomalaka ngoka ga yela go egena iinima ya pakelwa melandulathano go omasiku gokuninga nayi oge li kokule.

Ondando nelondo lyoshimaliwa koshilongo noshilongo onkene ngaa tayi tsikile nokuninga nena sha londo nena sha kuluka, oyo ihayi kala ya thikama pondondo yimwe ayike, ashike ohayi ningi ya yi pombanda ya yi pevi.

Ehangano lyoka hali ithanwa Nictus olye tu etelapo omambako omape ngoka hovulu oku enda nago. Ngoka haga ningitha ewi liye mokule unene tu ngele omuntu ta popi pomangundumano mpoka puna aantu oyendji yo oyeli kokule notavulu oku uva ewi lye okuza komahala hoyeli.

Engundumano lyoomeme olya monika uunene koongeshefa dhoka hadhi landitha iigwayomwa nomagadhi ngoka haga ningi nawa oshipa, ngele oku kuthamo oombulwa nenge oku tiliganeka oshipa.

Landa nokakalata koye hoka kombaanga yotango yopashigwana kositola yedhina Nictus. Opo wu kuthilwe ko iihohela ku kehe shoka to landa, shampa owala wa longitha okakalata koye kotango kombaanga yotango yopashigwana.

Inyanyudha ngoye kaleka wo olutu lwoye luna uundjolowele nomadhewo ga yoolokathana, aluhe kutha ombinga momaudhano ngoka haga unganekwa kombaanga yoNedbank.

Omangeshefelo ogo taga tamununwa mo taga indjipalekwa nokomikunda dhokokule ndhoka dhili kokule noondoolopa tashi gandja ompito kaanyasha mboka taya kutwa momangeshefelo ogo tuu ngoka.

Ninga gumwe gomaasindani oshilmaliwa oshindji momwedhi mu December etakala wafa yakweni mboka yimonena oshimaliwa shawo mwedhi gwayi gwa November nokutha omathigathano ngoka gadhanwa pangodhi.

Ngashingeyi ombaanga yobank Windhoek oyeku ningila oshipu okutuma oshimaliwa shoka shili kokatumwalaka kokongodhi yoye okushitumina omuntu kongodhi ye shoka tashi ningwa muule wethimbo efupi.

Mongaashingeyi iilongo oya kutha ko oongaku noya tokola okweendela pamwe nethimbo, onkee ano otaya ende taya shendje iilimbo nongushu ndjoka yi li kiimaliwa yawo taya ende taya lundulula opo yi kale yi na ongushu yo yi vule okulongithwa nokepipi tali ya.

Mongashingeyi aantu ihaya ende niimaliwa peke koomuma, oshoka ohashi nana aluhe oombudhi. Oshi hwepo notokumagidhwa wu kale wu na okambo koye kombaanga hoka ho ende nako okunana nokulanda iilandomwa yoye, shivulithe okweenda noshimaliwa koomuma.

Egumbo ndoka li na ombili ondooka lyayela lyi na omufuwuli, lyi na wo ondunda ndjoka yoku gondja nenge yoku lila yi na oshitaafula oshinene sha gwana aakwanegumbo niipundi yasho ya fa oshitaafula.

Konima yesiku ele niilonga iidhigu wa li to longo, konima sho lya ningine nowa hala okuvululukitha olutu, aluhe kambadhala wu kale wu na wo ombete ndjoka tayi vulu okuthuwitha olutu. Ano ilandela ombete yoye ombwaanawa yo ompu nawa tayi vulu oku ku vululukitha wo nombili.

Ninga gumwe gwomwaamboka yi imonena oshimaliwa shawo shathika pomayovi geli gaali omathele gatano koomumuma moku wayimina omathigathano ngoka genasha nomaudhano etokala omusindani gwogwedhi ngoka Deseemba.

Owuna edhiladhilo lyokutota ongeshefa, ashike ku na naana uuyelele wo thaatha kutya oto sheende ngiini? Nena oto vulu oku ya pombaanga yoye yotango yo pashigwana wu ka pule uuyele nomayele oma wanawa ga nkene wuna oku tameka ongeshefa yoye.

Mongaashingeyi ngele owa hala iikulya yopamuthigululwakalo oto yi adha owala momatala gomangeshefelo ngoka haga landitha iikulya yomaludhi yopamuthigululwakalo.

Ombaanga yaVenduka otayi halele aalandi naawayimini yawo efudho lina ombili, efudho lina enyanyu nefudho woo lya gamenwa kutya nee otayi iyadha peni omuushimba omowambo okoofaalama amuhe omwakwatelwamo.

Omalandithilo gomomapandaanda ngoka inaga uthwa otaga yono ompango oshoka mongaashingeyi aantu ohaya kutha owala iilandithomwa yawo taya kongo ehala mpoka ya hala oku kala, shoka kaa shili paveta, yo ina yuuthwa oku landitha. Naashika otashi shendje elandulathano oshoka oyendji yomuyo ohaya kakeke mpoka yeli.

Eta oshimaliwa shoye shoka hilongitha molusheno nokulanda iilongomwa mbyoka hayi longitha woo oonte dhetango oku ku etela olusheno okutyaatyela ongodhi yoye noku kaleka egumbo lyoye lya tema uusiku

Oku kutha ombinga moma thigathano ngoka haga i sindanenwa oshimaliwa oshindji kagena oondji ndikila, shampa owala omuntu adha iipumbiwa ota vulu oku kutha ombinga, eta i sindanene oshimaliwa shoye oshindji shoka tashi vulu oku lundulula onkalamwenyo ye.

Ouna omalimbililo kombinga yoshimaliwa shoye shoka shili kokambo koye kombaanga yotango yopashigwana nena oto vulu okuyamona kepandja lyawo ndoka lili komalungula okulongitha ongodhi yoye okuya pula epulo kehe nenge elimbililo notaye ku yamukula mbala.

Tsakaneka aalongi naanongongo yomombanga lyono yoNedbank wuya pule shinasha nomapungulilo goye mombanga yawo pomalandithilo ngoka haga ulwa Root 77 mo Rehoboth kuza potundi 10 yongula sigo opo 8 yokomatango.

Oomalaka dhoka onene ohadhi nana aluhe aalandi nonkalo ngoka haya pakele nago iilongomwa niilandithomwa yawo, taya pakele nge iikwathowa oyili kombinga yimwe yo iikulya tayi kala kombinga okwawo, opo ihe shikale wo oshipu komu kongi kwa shoka ta kongo.

Oombaanga yo NEDBANK oyo tayi nkondopaleke aagundjuka mboka yena enwethemo ewanawa kaagundjuka aakwawo mboka taya ka ivenenena oshimaliwa omayovi omulongo nagtano shoka haye shi ningi kapandja lyopungomba hali ithanwa TikTok .

Ikeelela komukithi ngoka hagu ithanwa Malaria, hagu etwa koomwe. Ngashingeyi ethimbo lyomvula, ethimbo ndyoka tu na omeya ga talama miishana nomwiidhi ogundjigundji gwa kundukidha omagumbo getu. Ano imonena onete yoomwe, e to lala aluhe kohi onete. Pata wo omakende gondunda yoye ngele kwa toko.

Tala oholike sipana yoye yokatanga ko koompadhi mondunda yoye yokuuhala. Oto landa ashike oradio yomuzizimbe eto kala to tala naanegumbo lyoye nenge nookume keye okuziilila megumbo lyoye.

Iihongomwa mbyoka hayi zi miiti ngaashi iipundi niitaafula, ogwaningi omukalo omwanawa nomupu oku ninga oshimaliwa kwaamboka ha ya zi kiihwa nenge ye li komithitu. Ashike oha shi kala oshidhigu komuhongi gwiipilangi ngele keli komakuti.

Owa adhika kuupyakadhi wo mbaadhilila nenge omukundu gwe endelela ngaashi owuna okanona taka yi kosikola ka pumbwa ompumbwe yoshimaliwa yomeendelelo ashike ngoye ku yina, kaninge eindilo lyoshimaliwa pombaanga yoBank Windhoek, otaya vulu oku ku pa oshimaliwa, shoka hashi shunithwa niihohela yili pevi elela.

Ombaanga yoye hoka ho pungula oshimaliwa shoye, kaye na esiku yiku dhengele tayi ku pula wu fute oshimaliwa oshishona wiimonene oshimaliwa oshindji. Ano ngele owa mono ongodhi yili ngawo tayi ku pula okamaliwa wiimonene oshimaliwa oshindji, nena kala wushi kutya olundji lwomuyo oombudhi, na ngele owa limbililwa ya dhengela nenge wuye ko koompadhi.

Hulithapo okugondja mondunda yoye yokulala, mongashingeyi okoopaleka ondunda yoye yokugondja niipundi mbyoka iiwanawa. Oto vulu okuyi longitha okukuutumba, ngoye tovulu wo okuyi longitha okulala onga ombete.

Aluhe ngele owahala ehala lyoye lyi monike shiili nenge lya yooloka komahala omakwawo ngaashi oondunda yoye yo ku gondja hogolola aluhe iihongomwa mbyoka ya hongwa miipilangi nenge miiti. Oyo hayi ya momaludhi ga yooloka nenge momalwaala ga yooloka, ongoye owala to hogolola kutya owahala oludhi luni nolwaala luni po.

Owuna uunona megumbo mboka hawu kakeke iipundi yoye mondunda yokugondja ?iimonena nena iipundi yoye mbyoka yolwaala ihalu kaka yili molwaala lwevi nolwaala ndika oluludhe opo wukale wakelela ongaga yo iipu wo oku opaleka.

Omuntu ota hokwa owala okukala alanda momalaka gontumba ngenge alandithi naapakeli ohaya yolo nawa ono kuyala nawa nombili aalandi.

Omangeshefelo gopaife, oga ningwa nawa oshoka oga tulwa owala mehala limwe alike, metungo limwe alike. Omo ne to adha omangeshefelo ga yooloka, to kongo owala iinima yoye, mehala limwe alike, tashi ku keelele kokwernda, iinano okuza pongeshefa yimwe to yi kongeshefa onkwawo, ihe mongashingeyi oto dhi adha owala mehala limwe alike.

Omaalaka gongashingeyi aantu otaya landitha owala iinima yoludhi lumwe aluke nenge tu tye ya faathana shoka tashi shonopaleke aalandi oshoka iinima oya faathana kehe momaalaka.

Ombanga yoBank Windhoek otayi hiya aatali naaholi yokatanga kokoompadhi hoka taka ka kalako Mokayiti momasiku omilongo naga heyali sigo omilongo mbali nomugoyi gaJuni momvula yomayovi gaali omilongo mbali nantano. Ila ano nena wu ka kuthe ombinga ngoye wuka wayimine uudhano owo tuu mbuka.

Kapu na shimwe shoka tashi kalele notashi yambula po elongo neputudho lyaanona shi vulithe okugandja oshimaliwa koomuma meyambulo po lyoosikola neputudho lyaanona ngaashi shoka sha ningwa kombaanga yaVenduka. Okuyambidhidha oosikola.

Oku kutha ombinga momathigathano ngoka haga wunganekwa komahangano omanene ngaashi ngoka haga nduluka uusila okuninga oomboloto otaga vulu oku kusindanitha oshimaliwa kamana shoka hashi vulu okulundulula okukalamwenyo kwoye akuhe

Iilongo oyindji menenevi Africa, ngaashi Angola onkene tuu tayi tsikikile nongushu yoshimaliwa shayo shili pevi, shoka ta shi imbi ekoko lyeliko lyiilongo oyo tuu mbika.

Oholikembaanga yetu yoBank Windhoek nayo ya wayimine oombaanga oonkwawo sho ye shi tuningila oshipu okutuma oshimaliwa kegumbo nenge kaaholike yetu okulongitha oongodhi dhetu dhopeke.

Uukoshoki womuntu nuundjolowele we, otawu talelwa kondunda ye yoku gondja. Ano aluhe kaleka ondunda yoye yoku gondja yili melandulathano, yina iipundi ya yela, yo kayi iinima mbyoka oyindji ya gwila pomavi, opo ashike wu kale to ulike kutya ngoye omuyogoki, noombakiteli otadhi ku kala kokule, oshoka ondunda ndjika oyo hayi gondjwa kehe ethimbo.

Ooyene yoomaalaka otaya nkunkililwa yi ikaleke kokule nokukala ye na iilandithomwa yawo mbyoka yi na omasiku gokuninga nayi geli popepi nenge ga pitilila oshoka shika ohashi eta uuvu maakwashigwana nomaalandi.

Iisimpo mbyoka ya ndulukwa iipe yo ngaashingeyi yaNamibia oyo iiwanawa no tayi hokitha okutala, no malwala gayo omawanawa, ashike inayi kola oku yele kanitha naa mbyoka iikulu. Mbika ya ndulu kwapo ngaashingeyi oyo hayi tuuka mbala.

Otashi ku ningile oshipu sho otashi eta kuu longithe we iimaliwa yoye oyindji mokufuta olusheno, oshoka opu na iilongithomwa mbyoka hayi longitha oonte dhetango okugandja olusheno ngaashi unene komikunda hoka inaaku adha okuandjakanekwa olusheno natango, onkene shino otashi ku etele, opo waa longithe iimaliwa oyindji mokufuta olusheno.

Aakalimo yomoshilongo Namibia aanelago ngaashi aakulupe naanuulema, oshoka ohaya mono okashona kawo hoka haka zi kepangelo. Oshinima shoka inaashi monika mo nale miilongo oyindji yomuAfrika sho oshiwanawa, oshoka otashi kokeke eliko nonkalo yaantu yomoNamibia.

Owuna ohokwe noku imonena oshimaliwa shoye momwedhi nguka Dezemba go matango omanene? Ano longitha oka kalata koye hoka kombaanga yoBank windhoek oku kalongitha oku landa sha. No nena shampa weka longitha oto imonene ompito yoku imonena oshimaliwa sha thika po mayovi omilongo mbali koomuma.

Onga omuhikingalo omuNamibia owuna omauwanawa ogendji ngele tashiya pomathigathano ngoka haga ningwa koombaanga ndhoka hadhi adhikwa moNamibia ngaashi ombaanga yoBank Windhoek. Nena kutha ethigathano nokangalo koye kamwe hoka wu wete kutya oko dhingi oku kutha ombinga.

Uupundi walongwa nawa, wa tulwa molwaala ndoka lwehogololo lyoye, uupundi wa longwa wu na olufufu. Nowa kala ko omutumba owa fa wu li mekolo lyokanamwenyo, oshoka omuntu oto thengathenga owata no to zi evundakano lyomadhiladhilo, omolwa oku thuwapo nawa kokapundi oko tuu haka.

Ombaanga ndjoka yedhina ombaanga yaWindhoek otayi ka unganeka omathigathano gaanasikola mboka yeli kiiputudhilo yopombanda uunene tuu mboka haya pewa oshimaliwa kehangano lyokufutila aanasikola oosikola dhawo. Ano kutha ombinga methigathano olyo tuu ndika.

Aluhe ngele owuna ongeshefa hogolola oku longitha ombaanga yotango yopashigwana. Ashoka aluhe ngele oto longitha okakalata koye oku landa iilongomwa yoye mbyoka toka landitha, oho gwedhelwako iishoshela yimwe. Shoka ihashi monika koombanga dhilwe.

Ongoye omwiipyakidhili ethimbo alihe na iho mono okampito kagwana wuye oshinano oshile? Wuye komapungulilo gombaanga yoye? Nena oto vulu okushi ninga oku pitila momaalaka geli popepi nangoye. Napo wo oto vulu oku pungulila oshimaliwa shoye kokakalata koye kombaanga.

Omaalaka oga ningi ogendji, nomathigathano pokati kaalandithi oga indjipala. Ngashingeyi momaalaka ogendji oto adha owala mwa yela oshoka aalandithi oyendji okuyelekanitha naalandi.

Opo omuntu akale ena onakwiiwa ye ombwaanawa, okuna oku kala havulu oku kwata nawa oshimaliwa she ye eshi eyooloko pokati koo mpumbwe noma halo, opo iikeelele koku longitha oshimaliwa miinima yaa hafele naa mbyoka kaayina oshilonga.

Uulema womuntu ha wo ta wuulike kutya monkalamwenyo ita vulu oku ninga sha. Aantu oyena omaulema ga yooloka, ashike otaya vulu oku longa sha monkalamwenyo na oyena oshilonga oshinene shi vulithe naamboka ka yena uulema.

Iimonena ompito yokwiisindanena oshimaliwa koomuma sha thika piimaliwa N$ 1000, muudhano wokatanga ko koonyala, hoka haka ithanwa orugby, kauunganekwa kombanga yotango yopashigwana.

Ombaanga yedhina Nedbank nayo oya wayimine Ombaanga oonkwawo, mo ku shininga oshipu, aantu kaaya ende we iinano iile, ihe ya longithe omakwatathano go pangodhi, oku tula iinima yawo melandulathano mbyoka yi nasha noma pungulilo giimaliwa yawo.

Owuna uunongo woku shinga nawa okathanguthangu koye? Nena uunongo mboka wuna ino wu mwenena, ngoye ino wu talako onga oshinima sho paumwene. Oto vulu oku wu longitha oku imonena oshimaliwa koomuma. Toshi ningi oku pitila moku kutha ombinga mo mathigathano go maudhano. Ngoka haga unganekwa kombaanaga yoNedbank.

Iinima otayi ende tayi lundulukile kuuwaanawa, yoo otayi ende woo tayiningi iihukuthi. Sho ngaashi ngeyi aahongi yiipilangi sho taanduluka iitafula yawo peife ohaye yi tula omasipili , omuntu wa kala omutumba ndele owuli wete koompadhi. Sho ku indjatela kohi yiipundi kashipo we. Nena aantu oye wete kutya koshi yoshi pundi ota kwiinyenge shike

Omahangano ongendji nombanga odhindji moNamibia ngashi o Bank Widheok oyo yimwe yo membanga dhoka dha wayimina mokukutha ombinga moshikonga shoku gamena Iinamwenyo yomokuti ngashi, ookoshi, oosino, noopugulu opo yikelele uukongo mboka wahali papango.

Gamena iikutu yoye ,noongaku dhoye ,nomalapi goye kontsi oshowo komvula nokomapuka toshiningi noku landa osikopa yoye ndjoka ya longwa miipilangi etokala owala hoyi tonyenemo ngoye toyi edhililemo shika otashi yi keelele opo kayi kwatwe kontsi.

Oshasimana woo kaakuluntu yatseye kutya okumbwinda hoka haya ithana okudhanena omeya nago omukalo owala guudhanongaashi uudhano uukwawo wokatanga kokoompadhi ,okutondoka nosho tuu.

Ino loloka oku yoga iiyaha koonyala? Ongeshefa yaNictus oya tulamo ofanditha yeshina lyoku yoga iiyaha. Ndyoka lyali lyina omayovi geli gahetatu, nomathele geli gatatu nomilongo mbali nomugoyi. Ihe ngashigeyi ondando ya kuluka oyeya owala po omayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi. Imonena eshina lyoye nena.

Kapuna iilonga yaana efudho. Kapena omuntu ha longo olutayima ye kena efudho. Onkene ano efudho ndika tu ukala ombanga yaBank Windhoek otayi halele aanegumbo ayehe efudho lina ombili. Efudho lyamanguluka lyo olya gamenwa.

Onga aayihokanathani omuna okukala muna uupundi weni mboka hamu kuutumba uuna tuu tamupopi oshinima shina oshilonga. Oshinima shoka sha pamba onkalamwenyo yeni nenge sha pamba egumbo lyeni, oshoka kashi shi oshiwanawa okupopila othika nenge okupopila koondunda dhokugondja, ihe omuhole ngaa hamu yi mondunda yeni tamu kuutumba e tamu popi.

Olusheno halo ashike oshinima hashi vulu oku tema noku ku etela omutemo popepi nangoye uuna wuli komukunda. Aantu yokomikunda oya ningilwa nawa omolwaashoka otaya vulu oku imonena okasola kawo haka longitha oonte dhetango, etake kupe uuyelele mboka wa gwana uuna ku na omilema, nenge wu udhithe emanya lyongodhi yoye.

Iyageka okugandja uuyelele woye wopaumwene ngaashi edhina lyoye lyi igwana po, onomola yokamutse kaantu mboka taye ku dhengele ya fa ngeno ya ziilila kombaanga yoye hoka ho pungula. Oyendji yo muyo otaya kengelele aantu nokuyuga oshimaliwa shawo.

Aahongi yiipilangi konima shampa owala ya nduluka oshipundi nenge oshitaafula ,aluhe ohaya tulako olwaala olupe kombanda yiihongomwa yawo nelalakano lyoku keelela kayi lokwe nenge yipye komutenya yo yikale woo tayi monika nawa noku nana aalandi.

Isindanena nena omapungulilo mombaanga yedhina Bank Windhoek ,tamu sindanwa oshimaliwa sha adha piimaliwa ya Namibia eyovi limwe toshiningi oku pitila mombaanga yo Bank Windhoek. Ya dhengela nena wuyapule kutya oto shi ende ngiini.

Aagundjuka otaya kunkililwa yiikaleke kokule nokwiimonena iiyemo momikalo ndhoka omiwinayi, ongaashi, okuyaka, okudhipaga omuntu nelalakano lyokwiilikolela omaliko momukalo gwokuyuga.

Owuna iilandomwa mbyoka wa hala oku landa, kositola yedhina Nictus ashike kuna olefa? Nena longitha oka kalata koye kombaanga yotango yopashigwana. Ilandela iinima yoye mbyoka wa hala, ya adha pomayovi ge li gatano, eto falwa kegumbo oshali.

Kutha ombinga me thigathano lyomawudhano toshiningi mokutengeneka kutya olye taningi omusindani mudhano owo tu mbu. Nangele shaningwa nena owuna ompito wi monene esindano ewanawa

Owuli omunangeshefa noho taamba oshimaliwa ethimbo kehe? Kotokela oku taamba iimaliwa mbyoka kaayishi yoshili, ya ningwa owala kaantu momagumbo nelalakano lyoku kengelela aanangeshefa. Kala wushi eyooloko pokati koshimaliwa shoka shoshili noshimaliwa shoka

Omangeshefelo gedhina Nictus ogakulula okashina hoka kokupupyaleka ondunda yoye nenge ehala lyoye lyiilonga, kali kena iimaliwa yathika peyovi limwe nomathele gahetatu ihe ngashingeyi otokamono keyovi nomathele geli gaheyali, ano inosa uutalala.